Tsi rhino tsi bili tsili mu bunyaasi indwela yemile indwela khayaya, bisaala.

Umusawo wakwarile tsi'glass mukhono wa wa'abi wasutile khakokolo nikhakhuma khakhapima bulwale

Tsinzu tse tsi golofa ne tsi tsindi tsifwiti, bisaala, tsingongo ne ligulu.

Babana bemihile khu line balala basutile tsinzala tsabwe

Babana basomi Bali mu class bekhaale asi umulekeli wimikhile khungakyi uweshikelema

Bitiima mumuli tsi taxi, tsi bus, tsinzu tse ikorofa ni tsitsikhali tse korofa ta, babandu, bisaala, lukulu

Umukhasi wasutile umwana khumunkongo, bisala, bunyaasi,

Sapatu alikho i'color iye flag iya Uganda bamurere khumbaawo khungagi.

bimuli bimuli ibweni ni bunyaasi inyuma

tsinzu tsye tsikorova, lukudo, tsi motooha, kamafumbi ne likulu

Tsi'nzu tsetsikorova, tsimotokha khulukudo, babandu, bisaala

Babaana basinde bataru basutile kametsi mubupila khabakenda khulukudo, bisaala, bunyaasi...

Bulalo buli khumetsi, kamafumbi, khwikulu,...

Babandu, tsinzu tsingubo basani khabadimisa zipikipiki bisaala gimisaala gye gamasanyalaze

Inzuhi khesusuna musimuli sha yellow

I'mwani isi ili khu sawani isi bashele isi bobule, isi mumola iya'green irobile imbesemu, isi bakhalangile, isi bomesele buusa.

Inzu iye liloba iye kamabaati kamatoore bunyaasi bisaala likulu

Umusaani wakwalire i'camera mwikosi, wemihile ibweni we motooha, bunyaasi

Umu umuhaasi weboyele nyombe musibuno, wemihile hulubawo, bisaala, likulu

Umukhasi nu musaani kha bapa tsingoma ba bandu, baana khabakhina

Umusaani wimikhile ibulafu we kametsi, inyanga, yakhosele...

Umusani wakwarire shangaki shiwanga nikofila imali nishamwalo shimali wa ambile bisala khabikendesela khuwaya

Inzuhi hesusuna bimuli bya yellow

Basaani bane, umuloosi mutwela , umusani mutwela wekhaale mutwela wenamile, babili bemikhile kumusindalo imeza.

Bisaala bili mumatibo nibkhungongo ne tsi tsingongo ne kamafumbi ne ligulu

Tsinzu tsye kamabati, sisiko, bukyaafu, bunyaasi.

Tsimotokha tse mikhile khulugudo, umusani akhafuga ipikipiki umusani wemikhile musinini ne tsigaali, sipaande, tsinzu bisaala , lugudo

Tsi'motookha tsili khulugudo tsinzu tse gorofa ni tsikhali tse gorofa ta bunyaasi.

Kamatoore, bisaala tsinzu tse kamabati bunyaasi , tsingongo , kamafumbi ligulu.

Gamatoore, inzu yelibaati, gamafumbi.

Tsinyanya itsirobere ne itsisili tsimbisi tse green tsili mumasanza

Lugudo lwakoras, bisaala , tsinzu tse kamabaati tsi gorofa ligulu

Umusani wemikhile mukari mwe imeri, kumukoosi kumupiila

Umusawu, umugelema khapiima umukhasi wekhale umusani wemikhile inzu.

I'girraffe ni i'khisi tsyemikhile mubisa mubunyaasi, mu bisaala, likulu...

Tsi khafu tse tsintsika tsindeeyi tsindala tsemikhile tsindala khetsilya bunyaasi bisaala ligulu.

Babana beyakhile ibindu biwanga bilimo bubesemu mumoni numusani wakwarire ikofila imbesemu wasutile i bag khumukongo khabapa bifani

Lukudo, tsinzu tse kamatafali tse kamabati bunyaasi bisaala kamatoore kamafumbe.